Kom n doya ŋo sagbana n boŋo tia n boŋo ŋarima n boŋo ŋarima maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Paɣa n ʒiya ŋo yili n ʒɛya ŋo paɣa maa nyɛla ŋun mali chɛrigi pari kontɛna piɛlli zuɣu ka di tam teebuli zuɣu tahapoŋ pa teebuli maa zuɣu

Dabba ata n ʒɛya ka niraba ayi gbubi tahapona ayi ka yino mii gba ƶɛya ka yɛ liiga dozim tia n boŋo mori n boŋo kom n boŋo

Daani n boŋo paɣaba n ʒinʒiya ŋɔ teebuli nim n zanzaya ŋɔ leemunima n boŋo moongunima n boŋɔ alaafeenima n boŋɔ kodunima n boŋɔ

Zoya n ʒɛya ŋo yiya n ʒɛya ŋo tihi n ʒɛya ŋo tampima n doya ŋo paɣaba n chɛni ŋo ka ʒiri taha bi yino gbubila gbambila

Noo n gbubi foon ŋo pɛn n paya graphic n boŋo kalkulɛta n boŋo kopu n boŋo komputa nboŋaŋ teebuli n boŋo

Daani n boŋo jiranbiisa nim n ʒɛya ŋo tantɛ nim n tinti ŋo paɣaba n ʒɛnʒɛya ŋo kamantoosi nim n pa teebuli zuɣu ŋo ni kodu nima

Zoli n boŋo bihi n kuriya ŋo n gbubi bokati nima n toori kom bi puuni yino yɛla liiga dozim ka so pili zipiligu